Gbanpiɛlli paɣa bɛ duduɣugu ni ka so kpalan ʒiɛ ka yɛ liiga vakaɣali ka gbubi bini o nudirigu shɛli o nuzaa ka la biɛla ka zaŋ o gbuna polo biɛla dalim adaka puma dabaanahi biɛla lakoriti anahi puuni n za o nyaanga nuchɛ baŋ pa o yaɣali adaka zuɣu ka alikalimi gba paya

Nachimbihi pola anii bi bɛ salin boɣa gbibu shee ka kom pali lala salin boɣa ŋo nika bi zaŋ maʒini ni bi vo lala ko biɛri ŋo labi ha ka yino gbubi soobuli n kpa tingbanni ka mo kuma nyɛla din zooi lala yaɣali maa zuɣu

N ma paɣa kpɛm ʒila kuɣu zuɣu n gbubi suu ŋmahari waagashe kaha n niŋdi gbambili puuni ka chɛri voya bɛ kuriga ni n tam kurifooti zuɣu ka sala mini kafuni ʒɛ n baɣali la waagashe kaha bɛ piɛɣu puuni ka loba sabinli pa di zuɣu ka GBA mob ility bokati din kom nyɛ vaaulɛt ka roba nim bɛ di puuni ʒɛya ka waagashe chimda bɛ parantɛ ni tam gbambili piɛlli ka kpam bɛla bɛ gaɣali ni ʒɛya ka mali ʒiɛ ka kopu din nyɛ vakaɣali tam gɛro zuɣu ka binyɛri pa di zuɣu

Moɣali kom n doya la ka bihi anahi zaŋ bokati nim na n ti tim dinni saha yini puuni ni bi tooi kom yino gbubila kurigu bokati n dihira ka niraba ayi gbubi gbambili bokati n dihiri niŋda ka yino dini fim bi zaasa nyɛla ban kuriya ka yino pili zuɣu pindigu ka la biɛla

Gbanpiɛllo gbubi parantɛ ka bin sabinli bʋ dinni parantɛ zaɣ titali ni zaɣ bila ka binŋubira bɛ zaɣ titali maa ni ka luɣu luɣu kopu tam teebuli maa zuɣu kuriti laɣafu dibayobu pa ya ka buku piɛlli pa buku ʒiɛ zuɣu bin ʒiɛ sabila pala teebuli zuɣu ka shɛli pa buku zuɣu n pa teebuli zuɣu pum din nyɛ vakaɣili bɛ yaɣari laa ni tam teebuli zuɣu ka bin ʒiɛ shɛli gba pa teebuli zuɣu n miri parantɛ titali

Paɣasara awoi laasabu n yɛ kali niɛma din ŋmani tabi doli tabi bɛ palli zuɣu chɛna bi niɛma maa shɛŋa ŋmani taba ka shɛŋa yi di ko ka bi ʒi niɛma din bɛ taha ni mini tahapona ni n chɛni doli taba ka bi to bintori piɛla bi nyingoya ni ka shab yɛ nyingokori ka shab piri bansi bi nuuni ka piri namda konkoba n bɛ yaɣali ka lora nim mii gba bɛ yaɣali

Nachimbi mini paɣasara n diri dari ŋo ka nachimbi anu ʒiya ŋmɛri timpana ni ni nyɛmbo ka shab za bi nyaanga n mali dari kpahari taba ka so ŋmɛri dawulɛ ni ni nyɛmbo paɣa n boŋo ka o gobi kanboŋ chinchina viɛnyɛla ka lo bini o zuɣu ka yɛ liiga paɣa n dabiya la so nuchɛhi gba n yirina ŋo ka nintui piriya bi zaa sa nyɛla ban yɛ chinchin goɣa ka so yɛ gana taachi

Loori karili n bɔŋɔ ka di ʒɛya ka di nyɛ kaago loori ka loodi niɛma ʒɛya ka a yi lihi di tooni polo di nyɛla din saɣam saɣam ka niraba ata ʒɛ di tooni ŋunbala maa yɛla neen sabila ka ŋunbala maa gba zaasa yɛ neen sabila ka yɛ goɣa ʒiɛ pa dizuɣu ka pili zipiligu ŋunbala nyɛla nyɛla ŋun dabi tingbanni ka yɛ neen sabila a yi lihi di tooni ha a ni nyɛ ka so ba moto ka yɛ goɣa dozim

Binwola ni bindira n bɛ piɛri ni gbambihi puuni ʒɛ duu puuni ka paɣaba ata nyɛ ban bɛ duu maa puuni ka paɣa yino ʒɛ zimsim ni ka paɣaba ayi ʒɛ niɛlinsi puuni ka pili zipili sabila ka yino yɛ goɣa sabinli ka bi zaa so chinchina ka yino zaŋ chinchini labi o boɣu bindira maa puuni shɛli n nyɛ kamantoosi kaarot ni giriin pɛpɛ ni din kam pahi pahi

N ma so n yɛ chunchini liiga mini di bobga ka ʒi kuɣu zuɣu ʒi sambanni kurifooti ni buɣum ka binyɛra tam di zuɣu parantɛ suwa ka di pa gbambili piɛli zuɣu ka di zaa tam teebuli maa zuɣu ʒɛ n ma maa tooni ka kurigu bokati mini di luŋ ʒɛ teebuli maa gbunni ka jinjaɣu ʒɛ n baɣa teebuli maa ka n ma maa teegi o nuu bɛla ka la

Sarati n niŋ ka moto doya ka chɛchɛ doya ka so ŋun gbubila foon kuriya ka ŋmahariba ka so kuriya ka yɛ goɣa dozim ka zaŋ nuzaa tabi puli ka nudirigu tabi dinni ka paɣa gbubi bia ʒiya kuhuri la lihiri zuɣusaa ka shikuru bihi ayi nyaɣa bi baaji ŋmaligi bi nyaangi biriba ka laati pool nyo ka woya nim nyɛ din bɛ zuɣusaa ka loori ʒɛya ka dundoli yooi

Daa bia n zi tahipɔŋ ka ka nɛma bɛ di puuni nɛn shɛŋa din bɛni maa n yɛ brashi nima sin sahari zuɣu brashi nim paɣari namda nima mini shinshɛri pɔlishi nima mini dini kam pahipahi ka gbubi pɛɣu bilfu ka brashi nima mini pɔlishi nima bɛ di puuni n bɛ o nu zaa ka liɣiri bɛ o nu zaa maa ni ka o pili zipiligu dini yɛ pinki di mini di liiga ka la ka kuri sabila bɛ du kpuni ni ka tiwula yina ka bolifu kpulli sa dukpuni zuɣu.

Kpatoonsi kamani niraba anu n bɛ ŋarima ayi puuni n bɛ kom puuni din yuli boondi biɛŋ ka tihi zibigi nimaani niraba ayi biɛla ŋarim yini puuni ka bi yɛ goɣa ka piɛɣu biɛni niraba ata laasabu bɛ din bala puuni ka piɛɣu biɛni ka ninvuɣu yino n yɛ goɣa ʒiɛ

Paɣa n yɛ daabailim goɣali din nyɛ pink kom la ka di nyoɣani mini di nyoɣu polo mali zip nima ka o la ka do niɛma zuɣu o shitoɣu ni niɛma maa nyɛla din galisi bɛ shitoɣu maa ni ka ŋa polo bi ni boli chinchini shɛli kɛntɛ la ka dini n nyɛ din zoogi ka dagbaŋ polo chinchini gba biɛni

Gbanpiɛli paɣa n ʒɛ yili shɛli shitɔri dundoya gbuni ka bipuɣunsi anu laɣam na tu mɛ o shee ni ka gbanpiɛli paɣa ŋɔ yɛ gɔɣa piɛlli ka kpa ninkpari sabinli ka silim o zuɣu ka la ka bidib bili so gba ʒɛ n baɣaba ka zaŋ o nuhi kpubi taba n zaŋ shihi o teenga ka yɛ liiga ʒiɛ ka di sabi namba pinaayi pa dizuɣu ka yɛ liiga ʒiɛ ka bi piri namda

Laa n ʒɛ teebuli zuɣu ka bindirigu bɛ dinni la boraadɛ din paai kanli dibaanu bɛ dinni gali kpula dibata zaham bɛni kpam bɛni naanzuu bɛni ka kpa ʒiɛɣu gba nyɛ din bɛni

Daani n boŋo ka kpakpa koha ʒiya ka moto baribi ʒiya ka jiranbiisa ʒɛya kamani tambu zaɣ yini bee dibayi laasabu ka alaama nim din wuhuri ni niraba kohari binyɛra dabam dabam ka di tam jiranbiisa maa zuɣusaa ka shɛŋa bɛ di loɣani ka shɛŋa sansa tingbanni moto bari n ʒi moto zuɣu ka yɛ goɣa vakaɣali Loori piɛlli n ʒiya ŋo so n yɛ liiga dozim chɛni ŋo so n zaŋ o nyaangi birina ŋo ka so mii gba zaa sa chɛna ka gbubi nuchɛ baŋ o nuuni ka ga agogo ka pili zipili piɛlli

Yili yidaan doo mini o paɣaba ni o bihi n ʒi teebuli gbuni ka teebuli maa zuɣu gbarim niɛma pam kamani kalo kapu nima kalo pileeti nima gbambihi ŋmani gbahi ni su bihi ka bindira bɛ pileeti nim ŋo ni ʒɛya bia ŋun yɛ goɣa piɛlli ni goɣa sabinli gabi taba pii bindirigu niŋdi o ba ŋo nolini ka ba ŋo yaagi o noli deeri bindirigu ŋo ka kpa ninkpara ka takoritu yohi

Katapila dibayi n bɛ graabuli gbubu shee n toori graabuli n niŋdi lora kara ʒiɛhi dibaayi din mali lo kara ka giraabuli pali palli ʒɛya ka durɛba bɛ Loori yini puuni ka yɛ liiga ʒiɛ ka boɣali maa nyɛ din yɛlimmi pam ka tihi bɛ nimaani

Baaba chɛri duu puuni ka foto nim yiliya ka duu maa peenti peenta piɛlli baaba chɛri ŋo nyɛla ŋun yɛ goɣa piɛlli ka ga agogo ka gbubi piliŋ ka kpa ninkpara ka pili zipiligu ka o ni chɛri so ŋo zuɣu nee zaasa ka o zaŋ bobi piɛlli zaŋ bobo ka o ʒi kuɣu zuɣu ka diɣi yiliya ka fan yiliya ka baaba chɛri niɛma ka di tam teebuli zuɣu ka shɛli yili dikpuni

Bia n zaŋ tinpani yili o nyingoli ni ŋmɛra ka o bia tabi ban paai kanli pia ni ayi ata ƶɛ o nyaanga ka paɣaba ayi gbazaasa nyɛ ban gbubi bihi yino gbubila bia ʒiya ka yino gbubi bia ʒɛ bia ŋo nyaanga ka bia ŋo ŋun ŋmɛri tinpani ŋo yɛ liiga piɛlli ka piri namda din nyɛ zaɣ dozim